Juróom ñeneenti fataaya jën lañ saam di jar 2ia tmr ak jurom pukka, saam yu bari ñoo fa nekk te lii njaay buy dimbale la pur am xomkom set na te siiw li sina.

Nyetti niti chosaan ñaar ci ñoom ñu ngi enu bey béy bi pur tuur deret la purmaam yi ci diine lislam tuur deret dinay am ci feti tobeski waaye lu dem ci tuur deret pur maam yi ci diine lislaam loolu awum ma ci xam xam.

Palaa ci jangeekaay pur xalé yi benn jàngalekat bi ak waajur ñu ngi waxtaan ci jangeekaay bi fukki xalé ñu ngi toog ci seen toggu jangekaay yi ñii di xool natalkat bi ñi di liggéey ci seen njanga bi.

Kër bu hala maaget ñu jóor suuf salen ci weti maraaj bi ci mbedd bi. Polly lampa bu guddu munfa ci mbedda bi foofu. guyi kokko ak guy màngo nung ci biir kër bi. Kër bi amna gaaras pur dincha oto. Paranteeri négg bi ci biir kër bi yattu nañ loo te bunti negg bi tamit emna.

Nñetti coogi plastic, benn bu njiké bi cloor bi ros la. Nñaar yi ci teggu seen cloor bi viyolé la. Coog pur nan ruy la ak ñami ndox. Njumtu waayla boo xam ne tamit dina yengal ñami ndox.

Diiwi har kanam bu ñu oye serabi. diiw bi dina tere harkanam bu wow te dina liisal kanam. Diiw bi tamit dina dimbale har kanam bi, ci naaj bu tàng bi pur kanam bi buum laka.

Nyaari palaati màalaw buñ taaj pur xale yi lekka benne palaat bi juróom ñyaari xale ñoo ci tokk di lekke beneen bi juróom benna ñoo ci tokk di lekke yeneen xale yi bari ñu ngi taxaw ci seen wet.

Jaaru baaraam bu ees pol buñ dàjj ci paket. Jaaru bi emna paski amna jaaru yiy uppa yi àndak ceen pur takkaay bi ngay takka ci sa loxo fason. Jaaru bi pur sanse xew la juli wala purgina yu am solo.

Xalem njanga bu bot sac, ameh njumtuwaayu jangee kaay mi, xale bi mbubi njangaam yi set na te paseh nenko, xale bi mu ngi sol lunet yu koy dimbale pur njàngaambi te xale bi mungi kontaan.

Juróom benn xalé yi góor ak jigéen yu taxaw ci mbedd bi gñetti xalé yi jigéen ak gñetti xalé yi góor bénn xalé bu góor bi mu ngi jonkoon fopp xalé bu ndaw bu jigéen.

Jigéen bu solom bubi african bu viole mbuba bi nuñ ko ñowee dang na te ciiri jigéen bi lu ko deme ci dina bi bi ci loxoom yi ñu ngee feeñ ñoow bi munoon na yaraax munoon na nuba dina bi aq loxoy munoon namu gina siiwliise ni.

Taabul bu maageta ngi ni buñu tekk ci kaw tàppe bu verta i flër wër ko ñu tekk injangeekaay ci kow taabul bile taabul bi nak mun ci nék boo xamne amna karo amna tamit maraaj bu xonxa bu fa nekk.

mbahal ak araw mungini, mbahal ak araw lu baah ci yaram lañ. Mbahal am na gerteh, amna jin, amna nittetu, am na chafka yu neeh ci biiram. Araw tamit dugub la, dugub buñ defar la, wowal ko pur def ko ruy.

Palaas ci jangeekaay mbiri diine xaley jigeen yi ñi ngi solu ci salun bu yéew bi diine lislaam santaane xale yi goor yi tamit seen solu bi yiiw na ñoom ñepp ñu ngi taxaw di dëkklu kulen di waxal ak xel.

Njàngoom heeh, heehkat yu góor ak heehkat yu jigeen ñi ngi tahaw di dekklu seen sampaañ, sampaañ bi lum leen wah lol lañu def. Ñoom ñépp, ñi ngi sol seen jumtiwaay yi ñuy heehe, ñoom ñepp ñi ngi am seen belta, belta bu nete.

Outo bu refet auto bu weex auto bi am maana auto bi amut màndarga për wone fuñ ko defaree waaye auto bi amut nemero pur wone fuñ ko rejistaree.

Gigain yu takhawu Gambia, ciii waaloum sport, cii waaloum daw, cii waaloum linga hamneh dengh len chi jokh medai, medai yii njung len dii wohneh, njom nju ngi kontan parceque lii ndam bu reiiy la.

Njaayi bagaas yu jógee ci géej gi, ikrivet yiñuy pakete, diko muna yonne di jaay ci dëkka yi bari. Lii kom kom boo xamna la, koom kom bu baax la. Dina mu na yaatu dem ci dëkka yu bari, te dina indi xalis bu bari ci biir dëkka. Pakete yi cilwise nañ, refet nañ, te set nañ.

Coa fers kuy sey nu defar boppam bi yokka ci grefaghe bu bari defal ko foofu dekaratiyon purefetal yepp mu nekkalu weex mi solol ko mbuma buul weex ci besi seyam besi baaneex besi mbikk.

Bisaab bisab dinañ ci defar j j buñuy naan ci xewi ci biir këry di ko jaay bur kom-kom te xob yi bi sap bi dinañ ci defar ranxa bi saab ranka bi saap dinañ ko def ci ceepu jen waa ranxa bisaap lu neexla ci chepp.

Jumaa niti di julli ñi took di wërda ñi di dogga exi ci biir juma bi plaas bi weti gór yi la ñoom ñu bari ñu ngi took di xaar pur ñu ekkati julli amna ñuy nafi la.

Palas bu refet bu set wec bu silwise nekka ci kulor bu weex am jigéen bu fa taxaw sol léppalu ñuul mbuba bi ci kow be ci suuf jot na bem des loxoy te mbuba bi tamit dañ ci kow . mbaxana la sol.

Buggi jànge kaay bi nga xamna pur ñi jànga ñaareli eta buubu may sinior secondry school ci ñaareli eta buubu bug bi am na juróom benn karce bubu noonu ñu nga xam na ñu ci etaayi benna bi dinañ ko muna njumtuwaayo ñu nekka ci etaayi ñaare ak ña teel dinañ ko jumtuwaayo.

Nyaari peñye pur kawar beña peñye bu ndow la, benna bi peñye bu mag la. Peñye bu ndow b pur njumtuwaayu bo xamna la. Ca karaw bi bu liise di nga ko muna njumtuwaayo. Bumak bi sa karaw bi su jafee pur peñye bu mak bi dina jàppale pur dimbale pur bum meti.

Mbubi chosaan bi ñuy liggéey ak loxo mbuba yi yàggalañ te yombuñ bur defar te cheer nañ bepare am nañ kalite te matariyel bi matarieel bu baax la li ñi koy defar dañuy jël seen tan bur defar ko bem baax.

Taax bi bari na nekk lool, waay tamit magget na lool, te sox lana pintur. Nñu fa dikka ñi ngi weer seen yëre yi ci glaas bi, ñenenyi ñu ngi weer seen yare yi ci miir bi. Kër gi bumi kurang yi fa nekka, war naño setaat nuñ koy defare, mu gina siiw lise.

Peñi bi peñi afruwaala njomti waaye karaw pur peñ karaw bi mun ko leta wala mun ko defar bem liis refet pur bay genn wala boo nekke sa kir pur am karaw bi nga xamne n ko defar mem mbaax muna xaxool.

Plasi naan kafe, cloor yi bari nañ fa. Am na nete, amna buloh, amna xonxa, amna orange. Nung fa binda kafe laate, pur ku ko gis mu xamne plaas bi pur naan kay kafe la. Toogu yi bari nañ fa pur ku ñoow am fi nga took.

Njeti jigéen yu jogee ci jàngee kaay diina, di dox ci kaw tali bi, bot sehn jumtuwaay jangee kaay yii, nehgg yii beh pare ak nehgi parewut, nung ci arr koteh yon bi, bitik mung fa, tali bi tamit mungi woneh neh amna plass yi nga xamne motor yi warnen ko ohuytu.

Diiw-yaram yu baax di liisal yarama ngi ni. Benen bi amna buur lu nga xamne ci kokko lamuy jóge. Beneen bi amna huram bu nyu oye epsom. Benen bu yaram bi tamit bu baax la dina liisal yaram te dina korefetal. So nyarr yufa nekka benn bi mu ngi tuda varseline, beneen bi mu ngi tuda dr teals.

Jaaru bi jaaru oorr la, jaaru bi jaaru bu em la, jaaru bi refetna, te jaaru yi magget la. Jaaru yi pur gis ko legi jafen na lol. Waye da ngay gis neeh ku ko munti ameh dina ko dincha, dincha bu bax.

Negg bu em, bu rafet te silwise. Lal bi ñung fa lal darapp bu weextal, njegenayi tamit ñu solal len yu weextal. Penturi neg bi, bulëla ak weex. Armoorbi, armoor bu ñul la, am na tamit ñaari setu, lampa yi rafet nañ lool.

Xalé yi goor xalé yi jigeen ci jàngee kaay ba ñoom ñépp ñi ngi taxaw di siñ purnataal bi amnañu sowl senn mbu bi jàngee kaay tek ci mbuba bu diis pur sedda bi amna ñi nga xamne xalé yi jigeen yi ñu ngi leetu am xale yi goor yi nga xamne tamit ñu ngi watu ñoom ñépp ñu ngi kontaan.

Autor yii daw cii talibi cii wakhtu timis, njantah bii dii sohh, autor yii komaseh dii taal sen lampi autor yii, am autor yii komaseh wut taal sen lampi autor yii, amna autor bu mak bui mankadah yii.

Diwi kawar pur jagar karaw bi pur karaw bu baax karaw bu liis karaw bu refet luñ ko defaree jomti waaye ngi nga xamne ci su si la joge li nga xamne duñ ko fa ji mu sax ñu jël ko defar ko naccurel bole ko ci.

Xale bu jigéen bu refet bu am kawar bu gudda te sakan mu ngi sol mbuba bu weex mbobi mu ngi am màndarga gam bi color yu nekk ci màndarga gambi bi mooy honka bola ak verte xale bu jigéen bi nak ci karawam bi mun fa def folor bu hongka bu ros.

Mbubi afriqee bu ànda clor yu refet jigéen bi ko sol mbuba bi dang na si kom mbuba bi amna loxey gudda waaye mbuba bi ci dina bi besi suuf dan na sippa bi ci ndiga bi bessi suuf daŋ na te mbuba bi m ngi wone awra bi aski m ngi wone nakkala jigéen bi bindo.

Mbubi afrikain bu vert jigéen bi ko sol mu ngi séga di hall ci suuf mbubabi waroon namoo gina muna yaraax paskinu mel ni wone na nakala jigéen ji bindoo ci awram jigéen ji mbubabi bu yaraaxoon loxoy gudda mu muuru baat be muuru loxoy dina don gina rafet.

Xale yi nekk ci palaa ci jangeekaay xalé yi jigeen yi ñi ngi tokk ci kanam ñi bari ñi nekk ci ganaaw xale yi dóor lañ ñi ngi tokk ak seen jangalekat ki am na nak xalé yi jigeen yi ñuy xool seen ganaaw melna ni amna ku fa taxaw kiñuy xool.

Jaaruy nopp michal cous, ñu koy wooye mk. Jaaru noppa yi, dinañu wara cheere, paski, michael cous nekkut lënga xamne dafa yomba. Nñu bari de nañ koy sol di tiitaru. Di wone ne ñomit mën nañoo jënda fa soŋ bi.

Lii tangali sokola yu bari ñoo fi nekka, benna bi ñuñ koy oye skitus, beneen bi ñu koy oye maltesas, beneen bi ñu koy oye eman ems, beneen bi ñuñ koy oye sinikas, beneen bi ñuñ koy oye bawunti, yi yépp xeti tangal yu neex lañ.

Posti jigeen bu taxaw ci social media, lëttu meesh yu gudu beh ci wang bii, meesh bini tamit nekkna loo xamne diine aye na ko, li jàdduwul ci jigéen bi nga xamne julit la paski xaraamal nen kor pur kku koy def jeh, kku koy def ci boppam bi, ku koy lëtta, ak kii koy jaay.

Mbumba jigéen bi siwli sina jot na guddena te loxay tamit jot nañ waye waroon nañu gina mu na jotnu tollu ni jigéen ji tamit mu ngi tàkka bopp bi waaye balaam doon gina rafet mu tek ci mbowraay.

Poobar ak is-saf-safal yiñuy def ci lekka pur safal ñam safsafal yi dafay baax ci yaram dina wiral te tamit dina safal ñambi dina konne xallool bi ñuy gis ni moom bu dombi la dinay amb singuf dinay am yeneen yi nga xamne dañ koy jaxase.

Pehri daala bu gorre bu maron, pehri daala bii oyoff na, yombana pur sol, amut buum pur taka, dangay dugal sa tanka bi rekk daal di ko tëj, di dokh dem dokhi sa sokhla.

Njumtuwaayi makiyaas njumtuwaay yi nooy yi nga xamne dina la dimbale pur nga defar sa makiyas bi bem rafet am na bu rëy amna bu ndàw amna bi nga xam ne ci diga bi la li yépp pur li ngay mëna njumtuwaaye pur defar sa puudar bi defar sa botyi bi pere defar sa tuñ be.

Njaayi chosaan bu nekk ci màrsé bi nga xamne tubaab yi fof lañuy ñoow di jëna nda seen chaq yi. Seen mbubi chosaan yi lekkat yi pañe yi mbuba yi nga xamne mbuba y jot la yi gram buba lañ gram buba yi nga xamne yu oyofla yi neex ci yaram.

Gaal bu nekk ci biir ndox bi du géej bu rëy géej bu em la am na i tatti garab yi bari i nekk ci wet bi gaal bi gaali xanxala gaal bu ndaw la gaal bi li koy dawal outo bu ndaw la.

Jaaru noppa bu refet amna colore ross amna color verte amna colore gold amna colore sylver jaru biy njaru ginn la njaaru xew la jaaru bu am claas bu siiw lice.

Xibaar buy otte purnit yi genna dem sanni seen karta yi ci jamma lii m ngi xew ci 200 at ak21 ci weeri dizemba nit yi bari lañ daxawal ci xibaar bi di wone kisol bubi imaam ak kumaget ak ndaw yi.

Palaase ci jaamu yàlla pur crecin yi ñu ngi taxaw goma seen boti ekati seen loxoy di dekku di ñaan ci ñoom nañu jaamo yàlla lii uteena ak julit yi nañuy jaamoo yàll di sëga di juli di sujjuut.

pi tax bu njoow am tanka y gudde pitax bu maron ngéme ñuy gudde na pitax bu em latamit bitax ba ngi taxaw ci kaw miir bum taxaw noonu ci weti miir bi am na taddi gërab yi ndaw yi fa nekka

Naiy bu ponkal bu nekk ci biir ndox ndox bi tilim na lool ñay bi tamit ñuol na cook te tilim sibiir ndox bum nekk noonu ndox ba ngi daw am na i ñax yi bari yi nekk sibiir ndox bi.

Njarri jigéen yi taxaw kenah ku njool, kenn ku gàttue, ku njool ki mu ngi sol màndarga biy woneh neh mom moy miss Gambia, mom njung ko solal ci boppam bi ak ci dehnam bi, njom njaar ñi taxaw ñi ngi sol mbubi africaine.

Xibaar buy yaattal nit i ci biir kanilaay africell ñoo def xibaar bi ñaari jigéen yu jóge ci plaas fi nga xamnefm ngi bind noonu ney ñu ngi yaattal gaaye biir kanilaay ñyaari jigéen ñu ngiy dox ci kow yoon bi.

Bitikiñ jumtuwaayi karaw, bagaas yiñ def ci biir bitik bi, më ngi nekk bagaas yiy mëna liisal kawar, amna bagaas yuy saxal kawar, amna bagaas yuy genne karaas, amna bagaas yi nga xamne pur raxas kawar la.

Jàngee kaay diina islam am seen ustas bi taxaw di leen jàngal. Xale yi jigéen yi ñyoo fees ci jàngeekaay bi. Amna bena góor bu fa nekka. ñyoom ñyepp ñi ngi sol solu yu yéiw di dekklu seen jàngalekat bi.

Mandarga microsoft teams bi mëy plaa bi nga xamne nit yi dañuy dem foofu për mu na waxtaan ci mbiri liggéey ci mbiri porogarame lum mënti doon bi nga xamne ci internet bi lamuy jaar te ñuy muna took waxtaan ci te duñ gisante faasa faas.

Plaas ci jagarookaay taabul bi ak toggu bi fi nga xam nex din fa mona def sa bagass yi pur defar sa kanam defar sa yaram makeeyu bo jógee sangu ngañu toog defar sa bopp binga refet xool sa bopp sibiir setu bi jog dem doxi ca soxlax.

Kaayti jàngeekaay diina bi nga xamne, mooyu ñu nga xamne ñun ci ñaarali pla bi pur seen janga, mey sino secondari skul, jànge diina bi amna lu bari li nekk ci biiram, li nga xamne liñ soxla yépp ci diina, mu fa pur jàngal xale yi.

Leti xale bu jigeen bi def grefaache, mu lete ko lettey guda beh chi ndigeli, leyte yi leerna lool, xaaji bi setna wich, waaye lete yi daganul, dormi julit warta lettu lettu fason yi, lettah yi deñ koy def, njii koy def waruñdiko def.

Benna dalla, dalla bi ñing ko óyeh vans. Dalla bi am na kulor bu ñuul ak wèèx, ñuul bufa nekka na mo opa wèèx bi. Bepareh talló dalla bi diisna, talló dalla bi degër na.

Lii njumtuwaay la pur ku am gaññu gaañu dinañ la mëna dimbale, nga def ko ci sa gàññu bi pur gaanju bii bum am benn loo xamne daf lay lorre, njumtuwaay yi dañ koy mëna jeunda ci plaas yi nga xamne pur plaas yii wergu yaram la.

Mbubi chosaan ki ko sol ak lum sol yépp ñun koy woye samayo mi ngi soldari xar bu ñuul ak weex sol i saaku am tamit bale bumlxas ci loxom bi am ipettaaw ak loxong xal ci bokk.

Mbokki xalay góor mag ak ndaw ak sen waajur gu jigéen ñi ngi tokk di nataalu jigéen ji tokk nekk sen waajur mu ngi ami xom yi ngi taxa ciengal lekka.

Lampa bi nga xamne ñu koy def ci kaw ci birnekk lampa bi rafetna loo lampa bi am na maana lampa bi nekkna lampa boo xamne ku ko wara jinnda dina cher ñun ko def ci kow loo xamne mi ngi tudda pvc ci kotee lampa bi më ngi am fufu vant later ini gelaw purtangaay.

Liggéeykat yu gór yu jonkoon di seet seen liñuy liggéeyyi weñ yi ñuy liggéey nekkna liggéey bu diis ñu ngi nata di seet di xool weñ yi luñ koy banke ak nuñ koy liggéey metinalon ñu ngi saw seen njumtuwaa yi nga xamne molendi aar.

Makiyaas fasong bune, ak kuloor bune. Makiyas yi am kàlite leeñ, makias yi am maana. Makiyas yu foor, makiyaas yi nga xam ne boo ko defee ci ca kanam bi dina yàggalool. Am na kuloor yu bari foofu te refet nen lool.

Auto bu weex bi ñuy oye yundaay auto bi am na numero registratiyon auto bi më ngi yepp init ñu ngi dem ñu ci biir mbedd bi ci boori magasin yi ak keur yi.

Li màndarga ñi nga xamne ñooy aar karange ni ci ñooy aar réew mi di aar class ñi liggéey yee ñuŋ len di wooye five star security limtk bepare ñu ngi am seen slogan liñuy wax seen wax waxiin biñuy wax ne di home of security profesionals.

Nyetti góor yu mag ak benna xale bu ndaw ñu ngi nekk ci gaal gi jóge géej jàppa na njen bu maag wa jàppne ñeneen tijjen benn bu ponkalmu fax ak ñaar yi m ak benna bu ndaw.

Jigéen bu sol mbubi africain bu ross bu saf mbuba bi amna njumtiwa yiñ fa def yu rafet waay mbuba bi dang na tamit te mbuba bi wone na awra jigeen bi ci dinam bi ak ci biir bi mbuba bi amoon na num gëna mëna rafete ni gëna siiwliise gëna am jom.

Nyetti jigéen yi nekk ci àlla bi yenu mata di dem seen kir mata yi nak mëy mata yi nga xamne woow nañ te buñ deme dinañ ko muna talle togga pur jox seen jopoot ci ñu lekk mata yi urg am ko ci àlla bi dulu yomba leggéey bu metti la.

Yoon ni suuf yoon bi sorina guddana waay barina a yaxxu yaxxu amna i kër yi nekka ci yoon bi ci ñaari weti yépp taati garab yi tamit ñu ci biir kër yi am nay oto bu nekka foofu.

Njiiti réew yi gambia buñuy ooye yaaya jamme mooy woon njiiti réew yi gambia bala adama baro njiiti réew wi yaaya jamme mu ngi tog di dëg mu mu ngi ab màndarga gambiya ci kanamam pur wone ne moom gambiyeela jógee.

Jigéen bu sol mbubi Africain bu ñuul, mbuba bi dàng na lool, mbuba bi munoon namo gina silwesee ni, mbuba bi munoon namoo yaraax, mbuba bi munoon namoo am loxo yu gudda, mbuba bi mënoon namoo ñaka daŋ.

Mànndarga gambien yi ñi nga xamna ñoo dem purtaxawu gambia miy jàngale ñiy taxawu gambia ak ñi nga xamna ñoo dem pur def sen waar purtaxwu gambia ci mbirum spor.

Garab bi bot ak noppa, garab bi baax na loo ci ki nga xamne am na li koy jaxxal ci botam ak li koy jaxxal ci noppam. Garab bi ñuñ koy jënde ci plaas yi nga xamne ñuñ fay jaye njumti waayi dimbale pur yaram.

Njaari peeri charax, charax bu am ross, am bulo, charax bi amna fleur, charax bi amna rafetna, charax bi boroh mam munako yóbbu ci géej gi, munako yóbbu doxal yi soxla yu ndaw dem màrsé ak yeneen berëb yi nga xamne soriwol.

Xale yim bari yi mboolo di fecca di kontaan di ànda ci seen fecc bi ñoom ñépp di reetaan di kaf am benneen ñi nga xamna ñoom ñoolen gina mag ñamit ñi ngi nekk seen wet ñamit ñi ngi fecca ñu nekka igoor ak ij geen.

Gigain bu contan bu tok cii plassi legaye kaayam, mu sol mbubi african, mungy musorru, mungy sol e lunehtam, am siingh bu rafet, waw plassi legaye kaayam bii njung kor defar bem rafet.

Kër bu am taax, taax bi sampa bi déger na, paranteer yi sakan nañ, péntur bi setna, bunti ker bi ci mbédd bi péntur bi setna, maraaj bi soxlana toppotoo.

Njaayi aar, aar bi ñuy jaay ci plaase bi nga xamne tubab yi ñoo fay ñow. Der yi weex yi ñoo fay ñow, buñ ñëwee, ñu jënda, ci bagaas yi ñuy defar ni di ko wekka. Bagaas yi nak, bagaas yu rofet la, ñi koy defar dañu jël seen ta, ñu defar ko.

Palaas yi jaaye kaay garab palaas yi dañu am garab pur facch bépp feebar bu nex bu dan tamit amuñ facc ur feebar bi nga ame dinañu la diktal pur nga dem ci loppitaan pur loppitaan mën la wax lila jot.

Sungu finaan fason bu ne am na singu finaan pom amna sungu finaan sorans am na singu finaan limoŋ amna sungu finaan bu ànda ak vanila amna singu finaan bi nga xamne ci trolla.

Na pakati jen bi ci gaal bi jàppa na jën bu bari bum def ci biir pann bay amna jën bu bari bu neke ci bir gaal gi na pakati jën bi mu ngil liggéey seen liggéey bi nekkna liggéey bu metti.

Jàngakat yi wàcha jànga mbes buñu wàcha ñoom ñépp ñi ngi tokk di dëkklu përku nekka ñu joxla ca keyte për wonene linga jànga leerna la mën nga ko te def nga lu wer fofu noonu ci jàngee kaay bi ñoom ñépp ñi ngi kontaan di xaar ku ñu joxleen seen keyte yi wone loonu.

Haley ndaw yi nekk ci jàngeekaay bi. haley góor haley jigeen seen jàngale kat ak seen waajur ñoom ñépp ñing ci biir jàngeekaay bi ñu ngay def jàngale yiñ leen woon purñu woon ko seen waajur yi.

Jigéen bu sol mbubi africain mbubi afrikain bi jotna be ci suuf wayle ci dem ci deney ak loxo biepp awraamba ngi feeñ jigéen bi mungi tee pos bu xonka mungi sol tamit itakaay.

Jangalekatam ak ñimuy jangal xale yi ñetti xe r ak benneen xale bi nga xamne mu ci weti xale bu góor jangalekat bi m ngi woon benn xale bi jigéen bi liñuy jangala la.

Niti feebar bu teda, mu ngi am ay tay tay njumtu waay pur dimbale ko purmu wer. Nying koy nataal, waay bugut feeñ ci nataal bi. Mu ngi noba kana mam bi, paski buguta feeñ pur ñu gis kana mam bi.

Taabule xangxabi nekk ci biir nékk taabule xanxabyi mingi àndak ñetti toogo ñun ko muur mu ngi am dence kaay ndax bu tànga amna tamit armor bu nekk ci ganaaw taabul bi ci wet bi.

Mbubi afrikan bu jigéen sol mbuba bi jotna ci kaw besi suuf. Dipi ci bop bi besi suuf mbuba bi refetna lool waay nak wara namu gina mëna yaraax pur mu gina silwisè.

Njumtu wayi har kanam, benah bi pur raxas kanam la, benen bi bobu zel la bobu tamit pur raxas la, benen bi pur diw kanam bi la, benen bii pur dimbaleh cii nach bu tanga, bui dimbaleh pur nach bu tanga bi, njun kor defareh neutrogena, benen bi njun kor defareh simple.

soldaar ri gambien yi jigéen ak góor ñu ngi togg ñom ñépp ci jotaay bi ñoom ñépp ñu ngey dëkklu liñ leen wax pur ci seen liggéey ak nañu wara doxale dekka bi.

Xale bu jigéen buy jàngi sol yëre yi jànge kayam yi boot sagg bi ameen njumtuwaay jànge kaayam yi mni soldala bu ñuul bu set ak kawas bu set wiccg.

Jumaa bu yaatu jumaa bu refet jumaa bi nga hamne amna palas pur gór yi ak jigeen yi . Jumaa bi fi la njiti diina bi di tahaw oteh pur jaami yalla yi dem jaamu yalla.

Auto buii épp deri weex yii ñyow Gambia purr gis réewmi ñyi nak ñooy ñi nga xamna dinay yóbbu réewmi kanam dinañ indi seen kom kom ci biir Gambia di jàppale réewmi di jënda bagass yui yóbbu réewmi kanam.

Palaas bu rafet mingi ni palaas bi ñi nga xamne dañuy joge yeneen dëkka ak ñi nekk ci biir dëkka bi dañuy dem ci plaas yi nga xamne am na fuñuy feeye am na taati gërab yi bari ci biir foofu noonu amna palaas yi nga xamne lekku kaayaŋ fax amna palaas yi nga xamne fiñuy teddamuŋ fax palaas bu neex palaas bi am maana.

Paan paan bu maroon paan bu magget pann bi plaas bum nekka magget na lool li nekk ci li wor paan bi yépp mbalit la li woor paan bi yépp magget na paan bi plaas bum nekka magget na.

mbubi africain bu refet, mbuba bi jotna be ci suuf. Loxa bi guddana, mbuba bi mëno namu ànd ak kaala buy nëba awrabi deuna bi. Mbuba bi tamit, zipa bi, muno namu genaa yaraax.

Bindekaay, bindekaay bi nga xamna yu bari lañ tekk ni mu nekk ci pakitam bindeekaay bi mooy bindekaay nga xamne amna color bu nex am na colore bu nete amna colore bu orange amna clore bu verte amna colore bu vile.

Njumtuwaay yi jangeekaa yi xale njumtuwaay bi ñoom ñeta ñoofi nekk amna bu blo amna bu ros amna bu viole njumtuwaay bi amna li fa nekkali lese liñuy bindeeu ko lese dina dimbale xale bi mumu na binda amna tamit sibiir jumtuwaay bi yenn bagaas yuy jàppale xale bi ci jàngaam.

Jigéen bu lettu, lettu yi lëttiy rafet nañ lool! waaye lette yi araamal nañ ko ci diina lislam. Lettey deñ ci yokk , yokk mees. Yokk grefag meers biñu yokk ni, nekkna loo xamne araamal nañ ko. Leteyi nak terewul rafet na.

Jekarak ak jabar ñu sol mbuba yi niro seen mbuba yi jot na te jabar bi ngi muuru kàllu kàla bu refet bu ànda ak mbuba bum sol. Jigéen bi makiyas na makiyas bu refet te em.

Jumaa bu refrt set lool gór yi rang tóóg ci sèèn kanami njit bi. Njit bi di wax ak ñom gayi tóóg di dèglu. Am na ku dellu am na ñu sol mbàxna.

liggéeykat yi nekk ci biir géej gi, am ñu nekk ci biir gaal, am ñi nekk ci pegg géej gi. Am ñi nga xamne sen njaay mooleen fa yóbbu. ñi nga xamne buñ jàppee seen jëni napp ji, indiko, ñomit dinañ dem jëndi ci ñoom ñoow jaayaat.

Géej peggi géej bi am na piliar amna i tabul ak itoogu am na taati garabi tiir yi plaas yi gaej bi sedde na neexna pur toog buru fexlo te amna ngelaw lool.

Poobari dom, poobari dom yi dan nyu koy def ci lekk dañ koy wol bem nekka sunguf am na ñi koy pakete di buñ koy jaay ñi koy jënd tamit buñ ko indey ker dinañ ko njumtiwaayoo ci seen togg yi pur safal lekka yi.

Palaasi lekkay ñu fay jaay lekka yu ngay xamne deñ koy lekk purndekki amna lañuy wax conflax amna lañuy wax nesfit amna meew amna sëngo fi bari ak am na tamit risecrisfish.

Peeri daala yun njaxase peeri daala yu refeta ngi ni peeri daala bu ci digga bi dañ leen jawwaatle mooy bu nete bi lu ci topp mooy bu xonxa bi beneen peer bu nekk ci biti mooy bi nga xamne koloor bi maroon la ak krem.

Xale yi jigéen ak góor yu nekk ci jàngeekaay bi am jigéen bu mag bu taxaw ci ganaaw am benn xalé bi ci biir jàngeekaay bi bu xees bu taxaw yeneen xalé yi jigeen yi amna ko ñuy xool ci wet bi amna ñuy rée am nañuy siiñ.

Gorre bui dox ci mbeddu bi, tiyeh wohte kaayam bi cii lokhom bi, amna autor biy dawal pur komkom bi nekk chi kaw tali bi, ehhp na ee nit chi biir autor bi, gór gui nak mungeh dem dokhi sokhlam.

Yaasa jen bu àndak bisaab ak malo buñ defar bem refet akmoyaasa bi safna te jen bi togga nañ ko togga bu baax malo bi yekka nañ ko yekka bu refet bisaap bi tamit defar nañ ko bam mbaax bole ko ak limow.

peeri daala góor bu tilim peeri dala bi bu ñulla ak weex peeri dalla bi fum nekk ci boppam tamit tilim na peeri dalla bi amon na nuñ ko doon defare dina gina rafet waye peeri dala bi dañ ko saggane

Jigéen ak góor ñu ndiroo solu jigéen bi solom be mënoon namu gi naci liisé ni jigéen bi sol na bu ba bo àndak verde ak weex gór bi tamit sol gran bu ba bu am vert ak tubey bu weex.

Jànge xeex, xaley jigéen yu bari ak i xalay góor. Nñu ngi def ñoom ñepp liñ leen jangal ci xeex. Nñoom ñepp ñu ngi takka belta bu nete. Lol lañ takka seen diga bi pur wone fuñ em.

Xaleyi jigeen ak goor bu nekk ci jànge kaay bi ak kilen di jangalxaley jigeen yi amna ñi nga xamne amna fi ñuy xool amna ki nga xamne moo mi ngiy xool jange kaayam bi amna xale bi góor bi nga xamne moo mi ngiy xool ci biti kilendi jangal moo mun ci ganaaw.

Tamaate luxati, tamaate luxati pur togga la, am na yeneen tamaate yiñ def ci kote bi. Yi nga xamne, yoyu tamaate doom la. Tamaate loxati nakk, ku koy togga war nga ko togga mu ñor.

sordaal yi taxaw, di dekklu seen jiit, ci limlan di waxal. Nñoom ñepp, ñu ngi teye seen fetal yi. Nñoom ñepp, dañ leen jàngal ci nañuy njumti waayo fetal yi, ak kaarange réew mi.

Gigeen bu taxaw di wax cir niñuy jàngale te duñuy laajte fey, jàngale bi nga xamne dafay nekka pur ñepp, pur sehn ehlek mu yomba, jàngale bi waxtaan bi ñung kor am ci ati njarr juneh ak njarr fukah ak ñjenti att, chi weri December.

Lekki ndawal buñ def bulet def pompiteer ak soo ci nga xamne diñ ko mëna lekk ak moom lekk bi nekk na lekk bi nga xamne baaxna paski amut diiw te li mora am ci lilay yokk ci sa yaram yépp mun cibir.

Xalay nekk ci jangeekaay bi, am ñinga xamne ñu ngay dékklu jàngale kat bi, am ñi nga xamne ñu ngay xool natal kat bi, am ñi nga xamne ñu ngay xool ci mbédd bi, am ñi nga xamne ñi ngay xool fenen.

Gigeen bui fajeh bu nekk chi biir loppitan bi pur dimbale nju feebar, jigeen bu febar mungi tokk chi làl bi, jigéen bu koy fajj eh mun koy dimbale di ko topoh toyal bagass ci njumtikaay yi, nga xamne moo koy dimbale pur mu wehrr.

Nek bu refet nik bu set nik bu siiw lise ak nik bu ànda ak tan lal bi set na wicc lal nañ fëdarab bu weex defar nañ ko bambaax njege naay bi maron la ak bu weex amna fi ñuy tek tank bi bu bo tami maron la amna tele amna liy seddal nig bi.

Njumtuwaayi liggéey katt yi nga xamne, moom lañuy jël pur buñ bugee dugal daaj ci biir hanxa, wala ci biir maraaj, njumtuwaay bi nekk na lo xamne lu dëgër la, lu ammaana la ci liggéey.

Njumtuwaay ci mbirum jànga. jumtuwaay yi, nekk na njumtuyaay yoo xamne pur natala. Nñuy jànga dinañ ko njumtuwaayyo, pur liñuy jànga mu, leer mu set, mu wone ne liñu leen jàngal xam nañ ko, te dinañ ko mëna wone ci liñu jànga.

Jigeen ji solna mbuba bu bulë buñ xar bee ci kow. Jigéen bi mbubam bi wone na i awram. Mbuba bi, du li nga xamne julit warna ko sol, genn ak moom ci mbedd bi.

Taabol yi ñu ci plaas ci lekkokaay taabul yi ak toggu yi magget nañ torop te tilim nañ plaas yi lekkokaay bi nekkna plaase bo xamne ñuy togg dañu indi seen togga y di ko jaay ñuy jënd togg di lekka.

Nappekaay li ndoc ci birr geej gi nappekaayi dina jàpp nyangkar di na japa li bari li nekk ci biir géej bi di nga xamne luñuy lekka la nappekaay bi dimbalañuna ñu bari ñi nga xamne dañuy utsen komkoom ci wàllam géej gi.

Nñeti jigéen ñu sol mbuba yi nga xamne yaraax nañ, te refet nañ. Mbuba yi nekk na mbuba yi jot. Kenna mungi sol bu nete, kenna mungi sol bu vayolet, kenna mungi sol bu orange. Genona moyrafet bu gaayi muuroon seen bopp yi.

Tawbi munge jëru plas bi toina tati garabi manga munfa tati garabi tiir munfa plaz bi sibirkirla kirgi setna.

Peeri daala bu refet buñuy oye Sàmba peeri daala bi amna keryiñ fa def peeri daala bi am na xonxa ak weex peeri daala bi moy peeri daala yi nga xamne déger nen te di na muna yagga ci loxo niti.

Jàngakat yi nga xamne wàccanañ seen jànga bi ñi ngi taxaw dina taalu ngir bési mbékte la luñ jàngoon yépp bés boobu ñu lan di wonne luñ jàngoon yépp mokkal nañ ko ñu lan di jox seen màndarga yi wone ne wàccanañ jànga bi.

Boroom saret bu épp imata, tee mbaamam àndak moom di dem . Am jigéen bu nekk seen nganaaw di àndak ñoom, di dem. Boroom saret bi, mu nge xool mbaam bi, di ko wan yoon bi.

Fataaya buñ defar bembaax. Fataaya yi mooy fataaya yii nga xamneh, di nga mëna def ndawal ci biiram, wala nga def jenn ci biiram. Am na ñu koy defar sen biir kër yi, leka, pur-baneeku rekk. Am nak ñi nga xamneh deny koy defar, pur di ko jaayaat, pur sen kom-kom.

Taati garab bi taati garab bu nganda la taati garab bi ñuŋ fa def tur yu bari ak plaas i komkom yu bari taati garab bi ñun ko def purmu neeka xibaar pirñu soxla li nga xamne plaasi liggéey la ur koomkom purñu soxla leneen loo xamne liggéeykat la.

Palaasinjaaye aar aar yi nga xamne tubab yi ñoo leen di jënda bagaas yi fi nekko nañ bagaas yi nga xam ne yombuñ pur defar tubab yi bu ga nañ leen baski ar bi nga xam ne aar bu raarla ar bu jafe defar.

Auto bi autoni saan la nissan nak nekkna auto yi nga xamne dañ koy defar yi nga xamne auto yu degër nañ ixar ñu ngi tokk ci wetti outo bi xar yi nak mooy xar yi nga xamne dañ landi yar bu tobaski bi jote ñula ni jaay jaay yu cheer.

Plaas ti jaaye kaay bagaas ci nekk bagaas yi nekk yi dem ci toogu yi ñuy toog ci biir saal taabal yuñuy def ci biir saal plaas fasoŋ yi mooy plaas yi nga xamna dinañ jaay lal lal yuñuy def ci biir kabinet almoir yuñuy def ci biir kabinet bagaas ci dañ dee baax te cher.

Taabl bu gudda ak togu yu bari, taabl bi ak togg yi moy fi nga hamne nit yu bari di nañ mëna toog wahtaan ci imbir fasong-taabl yi ak toggu yi moyi nga hamne boole nekkeyeen nit yi nga hamne dengeen sakan lool, fasong yi lañuy sohla.

Géej bu refet ak asamaans bu refet suub su refet taati garab yu refet plaas bu am maana plaas bu am solo plaas bi fi xal xoll plaas bu menni ki nga xam na ya ngi nekk biir ak janax plaas bi refet na lool.

Njumtuwaaye bi nga xam ne moy xool sa deret nu muy dawee ca biir yaram. Njumtuwaaye biy pur dimbale nit ci wergu yaramam la. Njumtuwaaye bi pur wone lo xamne dafay jaaxal nit si biir yaramam si lu dem ci deretam, pur dimbale ko ñu mun ko jox garab yi koy taxaw.

Ruy yi bi nga xamna dañ koy lekk ak cook ruy bi amna mew ruy bi rataxna ruy bi nekk na loo xamne baaxna ci yaram ru dafay jagar yaram.

Juma bu yaatu juma bu set juma bu leer juma bu refet juma plaasi yàlla la fi ñuy dem di jam mooy yàlla di ko naan siñ soxla yi juma nekkana plaas bu xamne palaas bu sella la.